<music> jaam hiire moon bandiraɓe tedduɓe suɓiɓe hettade haalirde Bosse FM on calminama einde on maanama e jettoɗe musibɓe tedduɓe e jamma hande o noon ne wayno <hesitation> to banggue yewtere ndeɗo nde ganduɗa ko yewtere heeride <music> yewtere heeride e haalirde moon Bosse FM taw koye ballal jokalante <breath> e jokkodiri en e ɓen ɓe ganduɗa ko établissement Kane et fils taw ko e banggue e ndeema ɗum saabi hande o eɗen jabɓi ɗo on mo ganduɗa ko Abou Kane Abou Kane <hesitation> tawi ko ɗo e Agname Thioday jooɗi e tawi noon haade men yaade hay wadde hay hunde en dokkat kanko Abou Kane jaame hiiri ma <music>

<music> eyyi <hesitation> Abou Kane so tawi wiyama <hesitation> établissement Kane et fils ko hande o wonande on mo ganduɗa kañum anda établissement Kane et fils holko fiirti holko woni établissement Kane et fils <music>

<hesitation> daamal <clears throat> weddade namdal men ɗimmal so wiyama établissement Kane et fils <hesitation> fiirti ko a fuɗɗima haalde wonko taweto ɗon ko awdi beele ko awdi ndi tan walla won service saji gueɗe goɗɗe e balltitoje reemoɓe <smacks lips> ɗe reemoɗe ene cohla woni ɗon walla e to banggue kadi e produit ji ɗi ganduɗa hande o ndeemowo ina haatojina holko O Kane établissement Kane et fils jogani rendogo rendo reemoɓe

wona tan ene nokka awdi waɗa kañum wona kañum waɗata keele koyemum wona kañum heelanto hoore mum tan wiya bandiraɓe gare awdi nani

<smacks lips> <whistles> nden noon jokkodire <hesitation> koye ha oɗon jogui ɗeɗon awɗele oɗon gadda <breath> a wi awdi hade muɗum ƴewede beele <whistles> kadi oɗon jogui duuso wongo kowona awdi tan fewde ɓen ɓe ganduɗa ko reemoɓeɓe

ɗum noon bandiraɓe siftinde bandiraɓe ɓe jabɓiɗen ko Aboubacry Kane <hesitation> ɗo e Agname Thiodaye o woni gardiɗo établissement Kane et fils <crosstalk> ene waynono noon e ndeɗo yewtere koye ballodiral Jokalante <breath> ewoni saababu ha keɓodirɗen e makko e hono e ɗeɗo jeewte <breath> e musibɓe tedduɓe ha hande eɗen jokki <hesitation> mawɗo Abou so tawi wiyama oɗo matériel walla walla biyen ko kaalɗa ɗoko woni ɗoko foof ko hunde yeeyatede e somo wi jeeygu fiirti ko dañate peeje dadɗaɓe dañat ti politique lelnaɗo de vente holko woni hol peeje dadɗuɗon hol holno holno baɗiɗon yeeru hande gonɗo Dunguel yiiɗi guibade sohla poudare yiiɗi guirbade sohla tini fini tan daawi tawi ñamoon e guessa mum wawa finde wiya yomi guirbo mi doga mi yaaha Agname mi ara wasata goɗɗo hono noon to banggue diwan Orkodiére walla banggue Wourossogui walla banggue Dande Maayo <hesitation> donc wasata won politique won guinnuɗo golle won <hesitation> st hol stratégie ji lelnuɗon to banggue jeeygungu ko holɓen

fayi ko teel

eyyi

subaka law jabɓoɗen horaire o totten ɗum produit makko <breath> totten mo numéro téléphone chauffeur o tawa e colis makko eɗen bindi hen inde makko e foof kanko o jokkodira e chauffeur o ɗon e tisubar takkusan o heeɓa * gueɗe makko <breath> won woɓɓe kadi ina gona lobbudu tawa kañum en goni ko Fatick walla goni ko Kaolack ɓenne kadi nde wonno kadi établissement o omo yaaji projet o kaadi omo yaji eɗen jokkodiri e ɓeɗon eɓe nana information ngaji ɗi eɓe keɓa foofoof toon kadi aɗa yiya toon jokkodiral jomum nodda fawane e lawol

o ƴetta ɗum ɗon e ɗon o fawa ɗum e bus <breath> ara ha yettoma ɗo keeɓa ɗum eyyi donc noon kadi politique de vente omo yaaji <breath> o haɗani tan e Sénégal way kono jonin <breath> ɗo gonɗen ɗo eɗen jeewta ɗo Mauritanie naɓe nani keeɗi en donc toonne kadi eɗen jogui toon des relais sa ari ɗo Kaédi ɗo oɗo Ibrahima Sarr jogui ɗo ɗon magasin mawɗo jeeyowo awɗele on kadi omo jokkodiri e amen sa yeehi kadi cuuɗi men Babaɓe ko wayno général Ban en produit kadi eɓe ƴetta ɗum ɗon saabu ɗum kadi <breath> fawru ndu ɗo kadi reemoɓe men ɓe ni eɓe gandiɗum kala ko yaltiɗo tan tawata koko

hay soko e nden emen hay sok keele suptete joñe woda ɗo mofta wona hepti foof andi hoto keele gonni no jaggui no <breath> no habɓirte so makka waɗe jeggoje <smacks lips> so ndeemiri waɗe jeggoje mum yoowe buso <hesitation> so tawi koy guessa cammeje hay coñgol mum <hesitation> no ɗo ɗo ɗo no taƴirte no wonata wonata gotum jaab sammere coñal wonɗo coñete tan taaƴe ko heddiko ne accide e gombal muɗum jutgal ha wawa wonde longdu walla haɓɓe wawa woda ɗo

eyyi tiiba bildi

<hesitation> ùhum

ene selli

basalal sa fiɗum e leydi a yiyata ine gañi

min kelamo kadi hano wawi dañirde kadi kilyaneɓe wawɓe kadi arde kadi cotta e makko ko coñiko beele kadi nafoore wonde ina dañe donc kadi ina taweɗon kadi nde wonno joni enen gonɗen koye jaamanu waylo waylo weeyo hankkandi ndugguji men natti arde nde aranno ndi so ari kadi duumotako ko fonno duumade ko donc ɗum saabi moƴƴata emen ko keeɓen awɗele jawɗe awɗele ɗe gan